Umuntu uyafuthelwa, uzwa ubuhlungu eqolo lapha, kubukeka kuyizinso ezilamatshe. Nxa izinso zingabalamatshe uzubuhlungu bucina sebusiya ubuhlungu busiya lasesinyeni.

Umongikazi uhlola umntwana amazinyo. Ubukeka ngumongikazi obona ngamazinyo, ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe eliyilo elitshengisela ukuba ngumongikazi.

Udokotela uhleli esihlalweni sakhe ubukele umabonakude kukhanya kulapho aphenya khona imbali zesigulane zakhe ukuthi abone ukuthi isigulane lesi sibulawa yini njalo yiyiphi imithi engabe ibhaliwe.

Kusegangeni, kulezihlahla ezinengi eziyimihlobo etshiyeneyo zibukeka zilamahlamvu aluhlaza tshoko okutshengisela ukuthi izulu lina kuhle, ziyasutha. Utshani labo bubukeka buluhlaza tshoko ma ubukhangele.

Icena yisihlahla seganga esikhula kuhle. Asilani lamanzi amanengi siyazikhulela nje loba okungelamanzi khona. Icena libangumuthi ezinyamazaneni lasebantwini njalo nje jikelele.